Mininna dubbu saada ,mini saadati yaa maati yinniha ikkiro saa, lukkuwu, me'e lawari mini saadati. dubbu saadati kayinni Gancaru

Biifisa yaamantanno, biifisate yaa mayyaate yiniha ikkiro mittoricho amandoonniha danchu garinni inkikaabetenni amande biifinsanni garaati.

Seesa woyi mewaabiwoochi yaamantanno seesaho yaa hasiisannoho mayiinni yiniha ikkiro manchi beeti biife woyi xu'me

Hayyonna bude, hayyonna bude yaa mayate yinniro babbaxano, hayyo yaa manchu umisi hayyise kae afate bude yaa balchoomaho woyyi seeraho.

Hodhishsha yamantano, hodhishshaho yaa bayichunni bayicho tarawate woyi dargunni darga sa"ate lowo geeshsha hasiisanohu hodhishshaho yaate.

Tini maxaaffate yaa ronsannite ronsanniti tini maxaaffate horoonsi'nannihu dancha gede assine amande ka'neentinni nabbambanni buunxanni anfoonnikkiha afate horoonsi'nannihu maxaafaho yaate

Muronna laalo yamantanohu ,muronna laalo yaa mayate yiniha ikkiro muro manchi beettira jawa geeshsha foolate i'ii xaqamate

Bunu minenna sagalete mine yaamamano bunu mineti yaa mayate yinniha ikkiro bunu mini yanna saysate horonsi'nannihu sagalete mini kayinni saga'late woyi lubbotenni.

Baattote ofollonna dhagge woyi tarikenna melikiya mitiri yaamantanno ,baattote ofollonna dhaggese yaa baatto kalaqamase ofollite.

Hodishsha, hodhishshaho yaa mayate yinniha ikkiro ,hodhishshu duuchu dannihu no, kaameelu ha'nannihu, farashu ha'nannihu no, horophilu ha'nannihu no

Biirote uduune, biirote uduune yaa mayate yinniha ikkiro biirote uduuni duuchu garinni heerano xaqaminanni woyi horonsi'nannihu duuchu danni uduuni heerano choke lawanori, biire lawanori hattono matsafa lawanori.

Kuni maati yiniha ikkiro aleenni leellishaati rosoho, rosoho yaa manchu beettira egennote kalaqamu xintaati hakkuno

Kalaqonna qoxxeesa, yetefexeronna akawawi yamantano, kalaqonna qoxxeessa yaa mayate yinniha ikkiro hanafotenni kae gumulote geeshsha hanafame heerano

maashinubba maashinubbate yaa babbaxewo garinni horonsi'nanni hayyubba maashinubbate yinanni maashinubba kuri babbaxewo uduune bayiichunni bayiicho saayiinsayi horonsinayiite

Egensishsha, egenshishsha yaa mittoricho anfoonikkiha fushine ka'nentinni girgidu aana woyi haqqu aana worre ka'ne leellishanni gari egenshiishsha .

Bunu minenna sagalete mine yamamano ,bunu mineti yaa mayate yanna saysate woyi suse amaduro ho'late ,Sagalete mine yaa kayinni

looso loosoho yaa manchi beetira kaimu hasatooti yaate loosu nookkiha manchi beeti duuroo'me didandaanno loosiraahu assiraahu babaxeworicho kaa'lamate hasiisanno

Hodhi'sha ya mayaate yiniha ikiro hodhi'shu manchi beetira jawa geesha hasiisanoho isino kaameela lawahu farashsho lawahu hodhi'shaho

Elekitironkise yaa mayate yiniha ikkiro babbaxino uduunicho loosate woyi gexa gexe ikkinore ikko uduunicho shiwoniricho ikko elekitironkisete.

Koatte yaa lekkate wodhinanni caammaati yaate kuni caammi xaqqamannohu maahooti yiniha ikkiro umihunnu sabba gargarate

politikka yaa politikkaa yaamantanno politikaho yaa manchi beetira jawa geeshsha hasiisannorichi giddo mittoho yaate politiku jawa looso loosate hasiisannoho

Poletika yaaamamanno poletikaho yaa mayaate yiniha ikkiro poletiku duuchu danihu heerara dandaanno manna amande ka'neentinni poletika horonsi'ne duucha hayyonni farsha yiino manna gamba assate.

Baattote ofollonna dhagge yaamantanno yetaarikinna melaaki midiri yaamammanno, baattote ofollooti yaa lagaame baatto no, xeichaame baatto, ilaalaame baatto

Daganna maate, daganna maate, maatete yaa daga dagoomu garinni gamba yittano maate kayinni maatete garinni mittimmatenni gamba yite qarrinosere.

Hayyonna bude yaamantanno, hayyonna bude mayate yinniha ikkiro mitu manchi hayyosi garinni coyra dandaano budisi garinni coyrara dandaano.

Babbaxino danni uduunicho liyu liyu masarawochi yamamano babbaxino danni uduunichi heerano mittu mini giddo hakkuno maati yinniha ikkiro babbaxeyo.

Elekitiroonikisete yaa mayaate yiniha ikkiro, elekitronikisete yaa hayyo horonsi'ne maabiraatete wolqa loosa dandinlinanni woyi caabbichu xawanno gede assiannita eekitirike...

Seensile woyi gexagexe ,seensile yaa biifate babbaxeworicho wodhine ka'netinni qotu iima ikko gowaho ikko angate ikko

Egenshshiishsha, egenshshiishshaho yaa mayyaate yiniha ikkiha ikkiro mitte gobbara fulewooricho xawinse ka'neentinni afate rosu mine ikko babbaxino hidhinayiirira ikko hirraayiirira egenshshiishsha fushshine ka'neentinni xawinse anfanni hayyo egenshshiishsha yine ka'neentinni woshshinanni.

Seessile, seensilleho yaa mayyaate yiniha ikkiro seensillu manchi beettira jawa geeshsha hasiissanno yaate, hakkuno, mayyiinni yiniha ikkiro seensiha

seesa yaa mayyate yiniha ikkiro seesu jawa geeshsha hasiisanno manchi beetira seesu manchu mannuniwa fuliha ikkiro illetenni baxisanno

Afantino gashaanona anuwa, woy taawaaqi meriwochi abaatochi yaamantano, afantino gashaanona anuwa alba gashitani dagino lawishaho yinumoro

seensille yaamantanno woy gexa gexe yaa mayyate yiniha ikkiha ikkiro manchi beeti seesate woy xu'mate hasiisannore baalankaricho

Muqiiza yaamamanno ,muziiqaho yaa manchi beetti Maga'nano woyte woyi maganinanni leelishanni malaati muziiqa yamamanno.

Saperi markete yamantano ,saperi mirte mati yinniro babbaxewo garinni saperi mirte horonsi'ne ka'nentinni duuchurichira xaqama dandiinanni ,tini saperi yaa.

Muro yaa mayate yinniha ikkiro muro woyi isiwati yaa manchi beettira foolate horonsi'nanni giddo mite murote yaate.

Egenshoishshaho yaa mayyaate yiniha ikkiro mittoricho daga woyi hizibe affara hasidhuha ikkiro egenshiishshunni fushshine xawinsanni

Booharanni mereersha yemezinanyanna ena booharanni mereersha yaa mayate yinniha ikkiro gangallattanni woyimi da"aattanni

muronna laalo yaamantanno muronna laalo yaa mayyate yiniha ikkiro muro manchi beettira hasiissannote yaate badala lawawori

Sumudaho yaa mite gobbatta arimase woyi ayimase leelishanohu sumudaho yaate, gobbate kuni sumudi hasiisano maahoti yinniha ikkiro ayemase bade.

Umu damanchooti yaa manchi beettira hasiisawoori giddo mittoho yaate umu damanchi nookkiha hee'ne dianfaanni umu dananchi manchoho

umu danacho umu danancho yaa mayyate yiniha ikkiro dananchu duuchu danihu heerara danidaanno meyate danannichi heerara dandawo labbahunnihu heerara dandaanno kuni shaqadu dananchi heera dandaanno

Hodhishsha yamantano, hodhishsha yaa bayichunni bayicho sa"ate woyi dargunni darga tarawate hasiisanohu hodhishshaho, hodhishshu mayra .

Owaante owaantete yaa maati yiniha ikkiro owaantete yaa towaattate woyi owaatate yaate owaante tini hiikko garinni hasiisano yiniha ikkiro babbaxewo garinni annuwa woyi amuwa.

Giwirinnaho yaa manchi beettira hasiisannorichi giddo gobbate jiro mirtaamirte gamba assine loosate hasiisannori giwirinnaho yaate giwirinnu manchi beettira jawa geeshsh hasiisanno hakkuno maati yiniha ikkiro babbaxxitino mirte loosate

Booharanni mereersha, booharanni mereershati yaa mayate yinniha ikkiro gangalatu woyimi yanna saysate ayimiro foolishishate loonse.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yaa mayate yinniha ikkiro mini saada la'lo lawanori, lukkuwa lawannori, woleno kuri lawannori mini saadati. gobba saada kayinni Amboma lawanori

Afantino gashshaanonna annuwa tawaqi lijocho abatochi yamattano afantino annuwati gashshaano woyi annuwa mayate yinniha ikkiro

seensille yaammamanno seesnsillu kuni woy gexa gexe yaa mitturichira biifisate woymi dancha assine ka'ne illete baxisannoha assine worate xaqqamannahu seensilleho yaate seensillu duucha doogonni

babbaxewo garinni duuchu danirichi heerara dandaanno loosoho yaa manchi beettira hasattosi giddo qara hasattooti yaate konninni kainohunni babbaxewo loosi...

Afantino gashshaanonna annuwa yaa mayate yinniha ikkiro afantino gashshaano alba Meleseo, Janoyeo labbanoreti hakkuri qolteno annuwate.

Biifisa yaamantanno biifisa yaa mayyaate yiniha ikkiro mittoricho biifinse ka'neentinni illete baxisanno gede

Daganna maate, daganna maate yaa mayate yinniha ikkiro daga daganniwa hasaabbano ,maate maatenniwa gamba yte kae kaentinni hasaawansa hasaabbano, hayyo.

Afantino gashshaanonna annuwa yaamantanno, afantino gashshaano woy annuwate yaa mayyaate yiniha ikkiro alba gashshite sa'eewori hakkurino ayeo

Umu dananchooti yaa manchi beettira tseguri yaa hasiissanno yaate umu dananchi nookkiha mannu heere afawookkinte gede danancho

Poletika woyi ispeertika yaamantanno poletikaho yaa poletiku zarfe babbaxxeyo garinni mimmito gamaggammanni hasi'ni garinni

daganna maate mayhbere seb woy beteseb daganna maate yaa gamba yite umise looso loosate wo'naltanno

Mini uduunne yaa mayyaate? yiniha ikkiro mini uduunni mixashsho midaano jarkaana jawana woleno

Hayyonna bude yaamantano tinni hayyonna bude yaa mayate yinniha ikkiro hayyo umise gara horonsi'nannite bude yaa kayinni sidaamaho balcho

odoo woy zeena odoo yaa manchi beeti macciishshe ka'e umisinni loosanno woyte odoo hare wolewa qole kaeentinni shiqqi asse iillishshanno

Roso, rosoho yaa manchi beettira hasiisari giddo mittoho manchi beetti rosikkinni heere diafano yaate rosu duucha tsawaye qayarano.

Saperi mariketete yaa mayate yinniha ikkiro hidhinanni woyimi hiramanni bayichoti yaate ,saperi mariketeti mirte danchu garinni.

Ama'no, woy hayimanotete ya mayaate yiniha ikiro ama'no manchu beetira jawa geesha hasiisano woy xaadooshu buusa ikite ama'nee manchi

Maashinubba woy maashinewoochi maashinubbate yaa babbaxxewooricho horoonsi'ne loonsannirichi maashinete yaate maashine tini lowohunni

Biirote uduune yetsifate mexira iqawochi biirote uduuneti yaa mayate yinniha ikkiro biirote uduunichi lukke woraqatu

Looso, loosu yaa danchaho, hasiisanoho baxisanoho yaate loonsanniri baalunkuri hasiisanohu affi'nooniha halashirate

Afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate yiniha ikkiro rosantinori wolde amaaneeli lawannohu dubbaaleha wolde amaaneeli

agatto yaa mayyate yiniha ikkiro agattto yaa mexexochi yaa suusasuusete haraqe ikkitara dandiitanno woy waa ikkara dandaanno

safote latishsha safote latishsha yaa yemesereti limati yaamamanno meseretete limate loonsanni woyte duuchurichi hasiisanno garinni loonsanni

Adawu agaraano adawu agaraano maati yiniha ikkiro qarru heeraakki gede gobba agartannori gobba keere ikkate agartannore adawu agaraanooti yinanni.

Odoo yaamantanohu ,odoo yaa mayate yinniha ikkiro ku"u kuiwinni ha'ne koira tareesinanni doogo odoo yaamantano odoote yaa.

Daganna maate yamantano, daganna maate yaa mayate yinniha ikkoro daga gamba yite maatete ledo hasiisano hasaawa hasaabe booharate woyi.

Ama'no yaamantano, ama'no tini woyi hayimanote yaamantano ama'no yaa duuchu ragira higge beehantano ama'no orthodhokise heedhano ,filadelfu heerano misganu heerano.

Roso yaamantanno, rosoho yaa mayate yinniha ikkiro e"e babbaxewo garinni dafittara hidhine ka'netinni ronsayi kawa ka"a mimmituwinni share assi'ne ka'nentinni hee'nanni doogo rosoho yaamantano.

Siccoho yaa baandeeraho yaate ayeemma xawisannoho, badooshshe yaa umisita badooshshe bade kaeentinni gobbayiita kulanno

babbaxinno danni uduunnicho yaamantanno uduunnichooti yaa mayyaate yiniha ikkiro uduunnichu mini giddo horoonsi'nannihu jawurichi heera

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate yiniha ikkiro, mini uduunnichi babbaxinorichi duuchuri heerara dandaanno, biirote uduunnichi duuchuri heerara dandaanno hakkuno maati yiniha ikkiro ...

Ama'no yaa mayate yinniha ikkiro ama'no woyi hayimanoti yaa manchu beettira umisihu budu noosi hakkuno ama'notenni.

Biifisa yaa mayate yinniha ikkiro mittoricho gamba assine amande biifawo gede woyi la"ate baxisano gede biifinsannirichi.

Poletikka yamamano ,poletikkaho yaa maati yinniha ikkiro poletiku paarte umise garinni babbaxxewo garinni manna poletiku horonsirate hayyoni duuchu.

Adawaho yaa, adawa agarranni yaa babbaxewo garinni adawa woyi keeranchima gobbanniha agarranni gara adawa agarranni gara yinne ka'nentinni woshshinanni adawaho yaa mayte yinniha ikkiro keeranchima gobbannitta

Muziiqa yaamantano muziiqu kuni babbaxewo uduune horonsirate masara ikko maga'note bayicho ikko e"e zefenewa ikko horonsi'nanni muziiqa

Hijaara, hijaaraho yaa sine-hintsanna gimbata yaamamano hijaara konne minnannihu duuchu garinniti babbaxewo garinni hijaara minanni.

Daganna maate, daga yaa mayate yinniha ikkiro daga umise garinni wodho afidhino maateno hattonni umise garinni wodho woyi bude afidhino.

Umu danancho yaamamano ,umu dananchoti yaa manchi beettira lowo geeshsha hasiisanoho qarra hasattoti yaate, umu dananchu duucha doogonni xaqamano, umu dananchi.

Maxaafa, maxaafate yaa duuchate yaate mitto bayicho libirerete marekkine woyi gamba assine worronitta maxaafate yinnanni hatino

Faashine yaa mayate yinniha ikkiro faashine taru tarunni babbaxino garinni shiqqano hatino maati yinniha ikkiro manchi beetti faashine harunsano.